Wannan aiki ne ta yadda ake diban jinin mutum daga jijiyoyi don gwaje gwaje ko don in jinya kamar bayar da jini ga marasa lafiya dake buƙata. Kafin mutum ya fara wannan gwaje gwaje ana son yasan mu kara hannu wanda aka fi sani da safan hannu. Ga wasu dalilan da yasa ake wannan gwaje gwaje. Na farko gwaje gwajen jini, ana diban jini don gano cututukan kaman su ciwon suga ƙanjamo da cutukan hanta na biyu bayar da jini ana ɗiban jini daga wajen mutanen da aka tabbatar da ingancin lafiyar jininsu don ayi amfani dashi wajen jinyar marasa lafiya. Na uku taimakon lafiya,a wasu lokuta ana yin gwaje gwajen jini don rage yawan jini a jiki idan jini ye yawa, wasu matakan da ake bi wajen bin daukan jini. Na farko tsaftace jijiyan hannu. Na biyu saka allura cikin don dibar jini. Na uku cire kwalbar jini. Na huɗu rufe wurin da aka ɗibar jini da bandeji. Shawarwari tsafta da kula sosai suna da mahimmanci don gujewa kamuwa da cututuka, ya kamata ayi amfani da sabon allura a kowane mutum idan za a yi masa wannan diban jini domin kariyan lafiya.

Ziyarar duba lafiyar haƙori a kai a kai. Suna da mahimmanci don kiyaye lafiyar baki da haƙori, ana son a ziyarci likitan haƙori aƙalla sau biyu a shekara. Dalilan yin ziyar duba lafiyal haƙori, na farko kare matsalolin haƙori, ya tai; yana taimakawa wajen gano matsaloli kamar karyewar haƙori, lalacewar fatar haƙori da cututukan dasashi tun kafin su tsananta. Na biyu, kare cututukan dasashi, likitan haƙori, yana iya gano alamun farko na kumburin dasashi da kuma ya ba da magani da wuri. Na uku, tsaftace baki da haƙori, duk da ana wanke haƙori a gida, ba za a iya cire dukkan dattin ba. Tsaftace haƙorin na asibiti zai cire waɗannan, ya rage yiwuwar kamuwa da cuta. Na huɗu, gano matsalolin lafiya, wasu cututtukan masu alaƙa da baki da haƙori kamar ciwon daji na baki, za a iya gano su a farko lokacin, ta hanyar ziyar duba lafiyar haƙori. Abubuwan da ake yi lokacin duba lafiyar haƙori, na farko duba haƙora da dasashi don lalacewa ko kumburi, na biyu, cire dattin haƙora, na uku gwaji, idan akwai buƙatar gano matsalolin da ba a iya gani da ido. Shawara kan tsaftace baki da ingantattun hanyoyin kulawa da haƙori. Amafanin yin ziyarar a kai a kai, yana rage yiwuwar samun ciwon haƙori mai tsananin da za a iya buƙatar tiyata. Yana kiyaye haƙora daga lalacewa da sauran fitar haƙoran, manya. Ana ba da shawarar yara da manya su kasance suna zuwa ziyarar likitan haƙori a kai a kai, don kiyaye lafiyar kyawun haƙora.

Wannna wani shiri ne ko tsarin ilimi da aka ƙirƙira don koyar da yadda za a magance matsalar juriya daga kwari da magungunan kashe kwari, musamman a cikin tsarin yaƙi da kwari masu yaɗa cututtuka kaman sauro wanda ke yaɗa zazzabin cizon sauro. A cikin wanann tsarin ilimi ana koyar da na farko ilimanta da duniya yadda kwari ke samu juriya da magungunan kashe ƙwari, idan akai amfani da su akai-akai ko ba daidai ba, wannan yana faruwa ne lokacin da kwari suka saɓa wa sinadaran magunguna wanda ke rage tsarin maganin. Na biyu dubaru don magance juriya, ana koya ma ma’ana da masu aiki kiwon lafiya yadda za su guji ko rage tsarin wannan juroya, wannan yana da amfani da amfani da dubaru daban-daban kamar canza sinadaran magunguna, kashe kwari a lokaci, lokaci amfani da magunguna masu haɗawa don kaucewa tsafta da sinadaran gabaɗaya. Aiwatar da dubaru anfani da magunguna a kan wasu wurare da kuma lokaci da ya da ce na farko kula da ingancin aikin, ana sanya ido akai-akai ta yadda magungunan ke aiki da kuma tabbatar da cewa kwari ba su samu daman su ba wa wasu ba, wanann yana taimakawa wajen kauce wa samu matsalar juriya.

Ga wasu matakan agajin gaggawa dan warkar da ƙonawa. Na farko dakatar da aikin ƙonewa. Idan ƙonawa ta faru daga wuta ko abu mai zafi, ɗauki mutumin daga wurin da yake haɗari idan yana yiwuwa. Idan ƙonawa ta faru daga sinadarai, cire dukkan tufafin da suka lalace sannan a wanke yankin da ruwa mai sanyi na tsawon minti ashirin. Na biyu, sanyi da ƙonarwa. Wanke yankin da aka ƙona da ruwa mai sanyi, amma ba mai sanyi sosai ba, na tsawon minti goma zuwa ashirin. Idan ba a samu ruwa mai gudu ba, a yi amfani da zani ko tawul wanda ke ɗauke da ruwa mai sanyi. Kar a yi amfani da ƙanƙara ko ruwa, da ya yi sanyi sosai domin wannan na iya ƙara lalata fatar. Na uku, rufe ƙonarwa. Bayan an saye yankin da aka ƙona, a rufe shi da tawul ko bandeji, mai tsafta wanda ba zai manna da fata ba. Kar a yi amfani da kayan da za su manna kamar auduga ko kayan fata masu laushi. Sauƙaƙe zafi. Za ka iya bayar da magungunan sauƙaƙe zafi, kamar wa’yanda suka inganta domin rage zafi da kumburi. Na biyar kada a buɗe ƙuraje. Idan ƙuraje sun bayyana kada a buɗe su. Suna aiki a matsayin kariya daga cuta. Na shidda nemi taimakon lafiya. Idan ƙonarwa ta zama mai tsanani kamar ƙonarwa da za ta shafi babbar ƙafa ko jiki bakiɗaya, ko idan mutum yana jin wahala wajen numfashi ko yana cikin yanayin shakku, a kira likita, ko samun taimakon gaggawa.

Tsaftan bacci yana da ɗabiu da al’adu da suka dace don samun bacci me kyau da kuma inganci wanda zai taimaka wajen kiyaye lafiyan jiki da hankali, yin anfani da tsarin bacci me tsafta yana taimakawa wajen samun bacci me kyau da kwanciyan hankali wanda zai taimakawa wajen inganta lafiyan jiki, kwakwalwa da kuma jin daɗin zuciya. Muhinmancin tsaftan bacci kaman haka na farko inganta ingancin bacci, yin anfani da tsarin bacci me kyawo yana taimakawa wajen samun tsarin bacci me kyau sauri da kuma riƙes hi da kyau a cikin dare, inganta lafiyan jiki bacci me kyau yana ƙara ingancin garkuwan jiki da kuma goyan bayan lafiyan zuciya, inaganya hankali. Bacci me kyau yana inganta yanayin jiki damuwa da kuma taimakawa wajen rage tunani da taimakawa wajen aikin kwakwalwa kamar tunani, tunawa da yanke shawara, na huɗu ƙara ƙarfin jiki bacci me kyau yana taimakawa wajen dawo da kuzari yana saka ka samu kuzari a rana. Matsalolin bacci yi anfani da tsarin bacci me kyau na iya gtaimakawa wajen rage matsalolin bacci kaman rashin iya bacci ko cuccukka hanyoyin aiwatar da bacci me kyau kafa lokacin bacci da tashi yi ƙukari tashi da kwanciya a lokaci guda kowane rana har ma ranan hutu domin daidaita tsarin agogon jiki. Na biyu ƙirƙira hanyan bacci me sauƙi ayyuka masu kwantar da hankali kafin bacci kaman karanta littafi yin tunani me kyau ko ɗaukan wanka zai taimaka wajen shirin jiki da kwakwalwa wurin bacci. Na uku rage lokacin kallon allo ka guji kallon talabijin, wayan salula ko kafin da awa ɗaya da minti talatin, ka kwanta domin haske me launin shuɗi domin yana iya hana samar da matsaloli.

Horar da ƙwaƙwalwa don samun bacci mai kyau. Yana nufin ɗabi'u, al'adu da yanayin wanda ke taimakawa wajen samun bacci mai kyau. Wannan yana nufin horar da ƙwaƙwalwa ta huta da samun bacci cikin sauƙi, wanda zai kawo ingantaccen hutu da lafiyar jiki, da hankali. Yadda za ka horar da ƙwaƙwalwa don samun bacci mai kyau. Na farko, kafa lokacin bacci, da tashi na kullum. Ka kwanta da tashi a lokaci guda kowace rana har ma ranar hutu. Wannan yana taimakawa wajen daidaita tsarin abubuwan jikinka, wanda zai sa ƙwaƙwalwa ta gane, lokacin da ya kamata ka yi bacci. Na biyu, ƙirƙira hanyar bacci mai sauƙi. Ka kafa wani tsarin kwantar da hankali kafin bacci, kamar karanta littafi, sauraron kiɗa mai sanyaya zuciya, ko yin dabarun shaƙatawa, kamar numfashi mai zurfi ko yin tunani mai kyau. Wannan yana taimakawa wajen sanar da ƙwaƙwalwa cewa lokacin ya yi na hutu. Na uku rage lokacin kallon allo. A guji amfani da wayoyi, kamfutoci, ko talabijin fiye da minti talatin ko minti sittin, kafin ka kwanta. Haske mai launin shuɗi daga allo yana hana samar da matsaloli wa`yanda ke taimakawa wajen bacci. Na huɗu, kafa muhalli mai daɗi, don bacci. Tabbatar da cewa ɗakin da kake kwanciya yana cikin yanayi mai kyau don bacci. Ka kiyaye shi cikin duhu, sanyi da shiru. Idan ya yiwu za, za ka iya amfani da labule masu hana haske, ko na’urai ɗauke da sauti domin rage hayaniya. Kula da abinci da sha, A guji shan abinci cikin lo, ko cin abinci mai nauyi kafin a kwanta saboda waɗannan na iya kawo cikas wajen samun, bacci mai kyau. Idan kana jin yunwa za ka iya cin abinci mai sauƙi, amma kar ka ci abinci mai nauyi.

Tsafta na zamani, da tsaftace muhalli, yana nufin ayyukan ɗabi'u da ake taimakawa wajen inganta tsafta, lafiya da kuma riga-kafin cututtuka a lokacin, a cikin al'umma. Wannan yana mayar da hankali kan kiyaye tsafta a muhalli, tsaftar jiki, da kuma inganta ɗabi'un tsafta domin tabbatar da lafiyar jama'a. Muhimmancin tsaftar zamani da tsaftace muhalli. Na farko, riga-kafin cututtuka, ƙwayoyin cuta, yin amfani da tsafta da inganta tsarin tsafta, kamuwa da cututtuka kamar, ruwa, ƙwayoyin cuta da sauran matsalolin lafiya, na lafiya. Na biyu, inganta lafiyar jama'a. Al'ummomi da ke bin tsafta da kyau suna fuskantar ƙarancin matsalolin lafiya kamar su, zazzaɓin cizon sauro, da kuma matsalolin numfashi. Na uku, inganta ruwa. Tsaftace muhalli, da tsaftar jiki yana haifar da kyakkyawan yanayin ruwa da kuma lafiyar jama'a. Ayyukan tsafta na zamani da tsaftace muhalli. Na farko tsaftace jiki, wanke hannu a kai-a kai da sabulu, ruwa musamman kafin cin abinci da bayan amfani da bayan gida. Bar haƙora sau biyu a rana da kuma kula da tsaftar baki; yin wanka a kai-a kai da kiyaye tsaftar tufafi. Na biyu, tsaftace muhalli a wuraren jama'a. Yin amfani da tsarin sharar gida mai kyau domin kauce, kauce wa gurɓataccen ruwa gudun yaɗuwar cuta. Na uku tsaftace ruwa. Tabbatar da cewa ruwan sha yana cikin tsafta, ta hanyar tacewa ko tafasawa ko kuma amfani da hanyoyin da, hanyoyin da adanan ruwa cikin tsafta. Na huɗu, tsarin abinci. Tabbatar da cewa abinci yana cikin tsafta yayin shirya, adanawa da amfani da, amfani domin hana yaɗuwar cuta.

Hanyoyin iŋganta lafiyar zuciya na farko: haɗa kai gina tsatsauran daŋantaka da mutane. haɗin kai yana da mahimmanci ga lafiyyar zuciya, don haka, ka yi amfani da lucinka wajen mu’amala da abokanai, iyali, da al’umma. na biyu: aiki. yin motsa jiki na yau da kullum yana taimakawa wajen iŋganta yanayin zuciya, da rage damuwa. ba lallai bane aiki ya zama mai tsanani ayyuka kaman tafiya, su sauna, da amfani da kallon kai. ka mai da haŋkali kan abubbuwa da ke kewaye da kai, ka kasance cikin yanayin haŋkali da lura da luci na yanzu. wannan ze rage damuwa, da kuma kare jin daɗin rayyuwa. cigaba da koyo: shiga cikin ayyuka waɗanda za su kwalamanceka da kuma haɓaka cigabanka. koyo sabbin kawarewa ko bincika sabbin abubbuwa ze iŋganta girma muwa da lafiya da zuciya. na biyar: ba da kyauta, ga tawa, ko taimako wa wasu. suna ƙara jin daɗin rai, yin aiki sa kai, tsara lokaci, ko nuna godiya, yana ƙarawa mutum jin daɗin ma’anar rayyuwa.

Gasar gata. Labarin wannan annobar yana nuni ga ƙoƙarin duniya na tunkarar annobar, wanda aka kwatanta ta da gasar da ake yi, da lokaci. Wannan labarin yana nuni ga ƙalubale masu wahala da ƙasashe, ma'aikatan lafiya, da masana kimiyya suka fuskanta, da kuma yadda duniya ta amsa wannan babbar matsalar ta lafiya. Gasar ta fara ne lokacin da wannan annobar ta fara yaɗuwa a duniya cikin sauri yana barin mummunar tasiri, a kewayen duniya. Gwamnatoci da ƙungiyoyin lafiya sun yi ta ƙoƙarin nemo mafita, yayin da asibiti suka samu cunkoson marasa lafiya. Masana kimiyya sun yi aiki tuƙuru don fahimtar cutar, samar da magunguna da kuma ƙirƙiro allurar riga-kafi. Gasar ta ƙunshi kuma mararrabar rarraba riga-kafi waɗanda ya zama muhimmin ɓangare na duniya. Wannan gasa babba, na iya haɗawa da, na farko, gano cutar, A farkon shekara dubu biyu da sha tara, an gano cutar a Wuhan, sannan ta fara yaɗuwa zuwa sauran ƙasashe. Na biyu, ƙulle-ƙulle da nesa. Gwamnatoci sun aiwatar da matakan tsaro don rage yaɗuwar cutar, ciki har da ƙulle-ƙulle da kuma tazara tsakani mutane. Gasar ƙirƙiro riga-kafi, Kamfanonin magunguna da Cibiyoyin bincike sun fara ƙoƙarin samar da riga-kafi cikin gaggawa. Na huɗu, amsa duniya. Annobar ta haifar da haɗin kai na musamman a duniya, inda ƙasashe da ƙungiyoyi suka raba albarkatun bincike da ƙwarar, ƙwarewa.

... wani gungun tsokoki ne guda uku da ke bayan gwiwar ƙafa. Waɗannan tsokoki suna da muhimmanci wajen gudanar da, motsin ƙafa. Tsokokin da ke bayan su guda uku ne. Na farko wannan yana gefen wajen na cinyar. Na biyu, yana, yana a tsakiyar cinyar. Na uku yana a gefen cikin tsakiyar. Waɗannan tsokoki suna farawa daga jikin ƙashin ƙugu, sannan su haɗu da ƙashin ƙafa. Ayyukansu sun haɗa da, lanƙwasa gwiwa, faɗaɗa cinyoyi, jujjuya jiki. Waɗannan gungun tsokoki yana taimakawa wajen ayyukan, kamar tafiya, tsalle. Waɗannan jijiyoyi suna nufin iyawar tsokoki sun shimfiɗar da tsawo ba tare da jin rauni ba. Waje mai kyau yana da, yana da muhimmanci saboda dalilai, da dama. Na farko inganta, inganttacen motsi. Ƙarin yana da inganci, girma, motsi a iikin ƙugu da gwiwa, wanda ke taimakawa wajen yin ayyuka da sauƙi. Kareyar rauni. Tsokoki masu ƙaranci suna haifar da haɗarin yin rauni, ciwon baya, da rashin daidaito. Yana taimakawa wajen rage waɗannan haɗarori. Na biyu, taƙaitaccen ayyuka.. Masu wasanni suna amfani da waje mai kyau saboda yana inganta yadda suke gudanar da motsin jiki, kamar gudu, da tsalle. Ga hanyoyin da horar da wa`yannan tsokokin, kamar haka: Na farko shimfiɗa. Wannan yana nufin riƙe tsokoki cikin shimfiɗa da wani lokaci, yawanci daga sekwanni, sekwanni goma sha biyar zuwa talatin. Wasu daga cikin shimfiɗar nan, suna haɗawa da, shimfiɗa a zaune. Na biyu shimfiɗa na, na mai jiki. Wannan yana nufin motsa jiki ba tare da shimfiɗa ba, wanda yawanci ana yin kafin a fara horo.

Wannan wata cuta ce mai yaɗuwa da ake haifarwa da ƙwayar cuta. Ƙwayar cutar na yaɗuwa ne ta hanyar ruwa, ko abinci da suka kasance da gurɓataccen ruwa, ko datti. Alamomin wannan cutar sun haɗa da gudanawa mai tsanani, amai da bushewar jiki. Wannan cutar tana da dogon tarihi kuma wasu daga cikin annobar da tafi muni, sun faru a ƙarni goma sha tara da farkon ƙarni ashirin. Wannan labara, wannan labarin, wannan cutar, tana alaƙa ne da yankin, ƙasashen waje, inda ake ganin ta fara, an fara ɗaukar ta a matsayin annoba a shekarar dubu ɗaya da sha takwas da sha bakwai, a ƙasar waje. Sannan ta yaɗu ne zuwa sauran sassan, ƙasashen waje, a Amurka. Annobar ta isa Turai, a cikin shekara dubu ɗaya da sha takwas da talatin ɗai, inda ta haifar da firgici mai yawa da kuma yawan mutane da suka mutu. An samu annobar ne a lokutan da dama, kuma cutar tana cigaba da bayyana a sassan daban-daban, na duniya, a ƙarni goma sha tara. Cutar ta fi shafar garuruwan da ke da matsalolin tsaftacewa da ruwa, mai datti. Mutane sun fi kamuwa da wannan cutar idan suka sha ruwa, ko su ci abinci da aka gurɓata da datti daga bayan gida, ko wani abubuwa, ko wani abu da ke dauke da baya.. ƙwayar cutar. Ɗaya daga cikin shahararrun abubuwan da suka fara a tarihin wannan cutar su ne annobar da ta auku a ƙasar waje a shekara dubu ɗaya da sha takwas da ashirin da huɗu. Wani likitan Birtaniya ne ya yi sanadin gano tushen annobar a wannan lokacin, a lokacin mutane da dama suna ganin wannan cutar tana yaɗuwa ne ta hanyar mummunar iska, ko miyasa. Amma daktan ya yi ƙoƙari ya yi tunanin cewa, cutar tana yaɗuwa ne ta hanyar ruwa.

Annobar duniya, a farkon shekara ta dubu biyu da ashirin wannan cuta ya yaɗu sosai zuwa sauran ƙasashe wanda hukumar lafiya ta duniya ta ayyana shi a matsayin annobar duniya. A ranar sha ɗaya ga watan Maris dubu biyu da ashirin, a wannan lokaci an rigaya an tabbatar da miliyoyin mutane sun kamu da cutar a duniya. Kuma ƙasashe da dama suka fara ɗaukar matakan kulle-kulle, hana zirga-zirga da kiyaye tazara tsakanin mutane domin daƙile yaɗuwar cutar. Alamomin wannan cutar na iya bambanta daga mai sauƙi zuwa mai tsanani. Wasu daga cikin alaomin sun haɗa da, zazzaɓi, tare, numfashi mai, wahal, gajiya, da rashin ɗanɗano ko ƙamshi, ciwon maƙogore. A cikin wasu lokuta wannan cutar na iya haifar da rashin aikin ƙwayoyin cuta ko mutuwar musamman ga tsaffi ko mutane da ke wasu cututtuka na jiki. Bincike da samun rigakafi ya, yayin da annobar ke faruwa ki ƙaruwa, masana kimiyya da masu bincike na kiwon lafiya a duniya suna aiki tuƙuru don fahimtar5 ƙwayar cutar da kuma ƙirƙirar rigakafi. A cikin watan Disamba na shekara ta dubu biyu da ashirin aka amince da wasu rigakafi na wannan cutar don amfani na gagggawa a ƙasashe da dama.

Wannan cutar wata cuta ce mai tsanani da kan zama sanadiyar mutu mutuwa, wanda ƙwayar cutar da ke haifar da ita. An fara gane cutar a shkara dubu ɗaya da saba’in da sidda a cikin abubuwa da suka faru a lokaci guda a Sudan, na jamhorin yar demokaraɗiyar Kongo tsoho zere. kusa da kogin ebo. Wanda daga nan aka samo cutar, tun daga wannan lokaci, an sami ɓullowar wannan cutar a wasu lokutan Afrika. Amma anobar ta faru tsakanin shekara dubu biyu da sha huɗu zuwa dubu biyu da sha shidda. Ita ce mafi girma kuma mafi yaɗuwa. Asalin wannan cutar, asalin wannan ƙwayar cutar, bai bayyana sosai ba amma ana zaton cewar ƙwayar cutar tana yaɗuwa ne daga dabbobi zuwa mutane. A yi tunanin cewa. Bad su ne jemage su ne ke ɗauke da ƙwayar wannan cutar, ba tare da suna jin wani ciwo ba. Alamomin wannan cutar, sun haɗa da zazzaɓi mai tsanani, ciwon kai mai tsanani, ciwon tsoka gajiya gudanar da, amai ciwon kai, da jini ko rashin lafiya. Cutar na iya saurin tabbatar da tabarewa, saurin taɓarɓarewa a cikkin, tsayeyyan yanayi.

Jagorancin cikakken abinci mai lafiya. Abinci mai kyau daidai yana da mai matuƙar mahimmanci ga lafiyar jiki, da ƙwaƙwalwa. Yana ba da sinadaran da jiki ke buƙata domin gudanar da ayyukan gida na yau da kullum. Yana taimakawa wajen haɓaka jiki da kuma karewa daga cutuka. Abinci mai kyau yana haɗe da nau’ikan abinci daban-daban daga kowane rukuni na abinci a cikin daidaitaccen gwargwado. Ga jagorancin kan yadda ake samun abinci mai kyau da yadda za a inganta shi a rayuwarka ta yau da kullum: na farko, muhimmancin abubuwan da ke cike da cikakken abinci mai lafiya, na farko akwai carbohydrate, madogara hatsi masu ganye; shinkafa mai hatsi; hatsi mai ganye; kayan lambu masu ɗauke da, doya, masara, wake da 'ya'yan itatuwa. Aiki suna ba da kuzari, na farko ga jiki su ba da makamashi ga goganyan ƙwaƙwalwa da gaɓoɓin jiki, akwai protein, madogara nama mai kyau, kaza, tunkunya, kifi, ƙwai, madara, wake gyaɗa da kayan itace, aiki, don suna ba da matuƙar muhimmanci wajen gyaran tsokoki, haɓaka jiki, lafiyar garkuwar jiki, da ƙirƙire- ƙirƙire. Haka suna taimakawa wajen samar da yanda in, sai mai. Madogara mai kyau yana haɗa da man zaitun, gyaɗa, kayan itace, da kifaye masu mai. Aiki. Mai yana, yana da, yana ba da kuzari mai ɗorewa, yana goyon bayan girman ƙwayoyin jiki, yana kare gaɓoɓin jiki, kuma yana taimakawa wajen shan wasu kamar vitamin A da D da E. Sai ma'adanai. Madogara. Wasu 'ya'yan itatuwa da kayan lambu, madara, nama, kifi da abinci da aka fara masara Aiki. Suna ba da, ma'adanai suna ba da tallafa wa ayyuka da dama na jiki kamar ƙarfafa da garkuwar jiki lafiya.

Buɗe tsokoki da sauri, tsokoki masu ɗaure da suna daga cikin matsalolin da mutane da yawa da ke fuskanta. Wanda zai iya haifar da rashin jin daɗi, rage yin motsin jiki da kuma janyon rauni idan ba a magance su ba. Don buɗe tsokiki da sauri yakamata a mai da hankali don inganta lafiyar su, da motsi. Ga wasu mabuɗan, motsa Jim da za su taimakawa wajen wajen buɗe tsokoki da sauri. Na farko yin motsi jin motsi jiki na tsaye ko na zama. Motsa jiki na tsaye tsaya da ƙafafuwanka a faɗin kafaɗa. Na biyu yin motsi jiki na daga. Na uku yin motsi jiki na tushen kunkuro. Na huɗu yin motsi jiki na ho, tsai da ƙafafuwanka a faɗin kafaɗa. Hanya gwuiwoyinka cikin lankwasan da ƙarƙadad da ƙarƙadad da jikinka gaba ka rike ƙafafunka ko yatsunka Na Biyar yin rolling ka kwanta a ƙasa, sannan ka sanya fululunna a ƙarƙashin kafaɗarka.

Wannan wasu magunguna ne da ake amfani dasu don magance cututuka da kwayoyin cuta dake haifarwa suna aiki ta hanya hana ko kashe ci gaban kwayoyin cutar wanda yasa suke tasiri wajen magance cututukan dake haifarwa amma basu da aiki da cututukan dake da alaƙa da kwayoyin cuta na bura ko sankarau. Yanda wannan magunguna suke aiki magungunan suna aiki ne ta hanyoyi dabam dabam gwargwadon nau’in magungunan da ai da kuma kwayoyin cutan da ake nufi. Hanyoyin da suka fi shahara sun haɗa da na farko hana kera bangon cutan wasu magungunan kamar su suna hana kwayoyin cutan kirkiran bango jiki jikinsu ye karfi idan wannan bangon ya kasa kwayoyin cutan baza su iya rayuwa ko kuma ninkawa da kyau ba. Na biyu hana wasu magunguna suna maƙale da wannan kwayoyin cutan suna hana su kirkire da furotin da suke bukata don ci gaba da ninkawa. Na uku hana kula da kwafi na dna misali dna da zemzem da ake bukata domin aiki.

Abin da ke faruwa a jikin mutum yayin da ciwon kai nau’i ne na ciwon kai mai tsanani wanda ke haifar da zafi mai ƙarfi, tashin zuciya. Ga wasu alamomi ciwon kai na ɗaya daga cikin ciwuwwukan ganganjiki wanda ke nufin yana shafar kwakwalwa da tsarna jijiyoyi yayin da aka samu ciwon kai, wasu canje-canje suna a cikin jikin mutum wanda ke haifar da wasu alamomi dake da ake danganta shi da wannan yanayi da abin da ke faruwa a cikin a jikin mutum, yayin ciwon maginet canje-canjen a cikin kwakwalwa ana samun maganin suna da alaƙa ne da abubuwan da suka dace. Ba a cikin aikin kwakwalwa wanda jijiyoyi, jijiyoyin jiki da sinadarai a cikin kwakwalwa wanda waɗannan canje-canje nan a iya haifar da jinin abubuwa, masu zuwa wanda haɗawa da na farko canje-canje na lantarki na biyu canje-canje na sinadarai na biyu na biyu rarraba da hanyoyin dawo da jikin jini yayin wannan jijiyoyin jini a cikin kwakwalwan a iya rarraba ƙanƙanratar da kai sannan su dawo da faraɗa wannan tsarin yana shafar jinin da ke gudana a cikin kwakwalwa wanda kuma yana haifar da zafi mai tsanani a cikin kai. Na uku hasken damuwa da kunburi na huɗu rashin zuciya da alamomin jin jiki.

Joseph Osamure ke nan wani ne mawaƙi mai kuma hura abun nan da ake kiran ta da fuluta. Yana hurawa ne abun dai ana yin shi da ƙarfe ko ko da katako, ko ko da roba. A ƙasan abun akwai ramuka kamar guda goma, a saman kuma akwai wani rami ɗaya inda ake sagale baki ake hurawa. To, Wannan dai tun da iyaye da kakanni suke nan aka san shi ana buga waƙa da shi, ana taka rawa. To, yanzu ma da yake mutane sun ma fi sanin shi a kan da, yanzu ma dai duk da dai bawai ana amfani da shi ba ne kamar yadda ake yi da shi a bara, amma duk da haka dai mutane suna jin daɗin wannan abu. Ana amfani da shi ne a dinga shanawa lokacin bikin aure ko ko bikin murna, ko ko ma irin lokacin da ake irin buga ƙwallon ƙafa, ana zuwa ana hurawa, irin dai ƙwallon ƙafan nan na manya ba dai babba hakan nan na ƙasa ba, na ƙasashe, amma dai na irin Jihohi a cikin ƙasa idan suna bugawa ana zuwa ana hura musu. Shi wannan abun ana yin shi ne da sassaƙe na ice. Wannan kuma ana, na irin yara wanda ake koya musu a makaranta, shi kuma ana yin shi ne da roba; ana yin shi ne kala-kala; akwai ja, akwai kore, akwai kuma wani mai ɗan ruwan hoda-hoda. Duk da dai mutanen yau,

Mene ne tsarin iyali? Tsarin iyali dai yana nufin dubaru da hanyoyi da suke amfani da su don sarrafa yawan yara da yawan haihuwa a cikin iyali, wannan yana taimakawa don yanke shawara game da haihuwa, wanda ke bada daman mutum ko ma’aurata suke yanke shawarar lokacin da za su haifa yara da yawan yaran da suke so. Hanyoyin tsara iyali, akwai hanyoyi da daman na tsara iyali ciki har da ɗaukan ciki, wannan yana nufin amfani da hanyoyi dake hana ɗaukan ciki. Na farko, shan ƙwayoyin hana ɗaukan ciki ko amfani da kondom ko amfani da na’urar hana ɗaukan ciki ko na’urar dake saka ciki a ciki ko hanyoyin dake hana ɗaukan ciki na din-din-din. Tsarin iyali ya hallata, wannan na nufin bin tsarin jinin mace da gano kwanakin da take da daman ɗaukan ciki, sannan a guje wa jimi’i a cikin waɗannan kwanakin domin hana ɗaukan ciki. Sanin lokutan haihuwa, wannan hanya tana ƙunshe da lallura ko kuma alamomin haihuwa kaman cajecanje a yanayin zafin jiki na din-din-din, bayan nan domin kauce wa ɗaukan ciki.

Wannan wani ciwon kai ne mai tsanani wanda sau ɗaya da yawa, yana zuwa tare da wasu almomi kamar tashin zuciya, amai da kuma jin rashin jin daɗi da haske da saauti. Ciwon kai na yana da ƙarfi fiye da al’ada, kuma yana iya ɗaukar awannani da dama ko kwanaki. ciwon kai yana da cikin cututtukan jijiyoyi jiki, wanda yake nufi yana yana shafan kwakwalwa da tsarin jijiya. Alamomin ciwon kai kamar haka, na farkp ciwon kai mai tsanani, Alamomin ciwon kai kamar haka, na farkp ciwon kai mai tsanani, kuma ci ciwon yana kasancewa mai duduko jin zafi aura. Wasu mutane suna fuskantan alamomin gani, kamar ganin haske-haske ko layuka kafin ciwon kai ya fara. Tashin zuciya da amai, wasu daga cikin masu fama da wannan ciwon kai suna jin tashin zuciya kuma suna yin amai. Jin rashin jin daɗi da haske da sauti. Wannan ciwon kai iya haifar da jin jin ƙara da haske mai ƙarfi sauti mai ƙarfi ko ƙamshi mai ƙarfi. gaji na biyad gajiya. Bayan an gama da ciwon kai, wasu mutane na jin gajiya ko rashin ƙarfi sosai.

Mudinga kula da lafiyan juna dake cikin ciki, kula da lafiyan juna dake cikin ciki yana nufin kula da lafiyan mace yayin ɗaukan ciki, wannan yana haɗa ga ziyara da likita ko me kula da lafiya akai-akai don duba lafiyan mahaifa da kuma cigaban jariri dake cikin mahaifa. Manufar kula da lafiyan juna dake cikin ciki ce tabbatar da cewa cikin yana cikin ƙoshin lafiya, da gano matsalolin lafiyan tun kafin ya yi yawa da kuma shirya yadda za a samu haihuwa lafiya. Muhimman abubuwan kula da lafiyan abin da ke cikin ciki, na farko ziyara na akai-akai wannan na nufin tuntuɓan likita ko me kula da lafiya a kowane lokaci na cikin don duba lafiyan uwa da jaririn. Na biyu gwaje-gwaje na lafiya, ana gudanar da gwaje-gwaje kaman na jini, fitsari, da kuma don duba lafiyan mahaifa da jariri da kuma gano cututtukan da kuma matsaloli, kaman ciwon sikari na cikin ciki. Na huɗu shawaran ci abinci me gina jiki, yana da matuƙar mahimmanci ga uwa da jaririn, kula da lafiyan juna dake cikin ciki yana haɗawa da shawarwari kan cin abinci me kyau da kuma na amfani da kwayoyin gina jiki na ciki, kaman wayanda ke taimakawa wajen rage haɗarin samun lahani a jariri.

Mene ne lafiyar jama’a? lafiyar jama’a ilimi da aikace-aikace ne da ake amfani da su, don kare inganta lafiyar al’uma da ƙungiyoyi. Wannan yana mayar da hankali kan hana yaɗuwar cututtka, ingata rsyuewar lafiya da kuma tabbatar da samun damar kula da lafiya da kowa da kowa. Hanyoyin lafiya jama lafuyar jama’a suna ƙoƙarin inganta lafiya, kowa a cikin al’umma ta hanyar dabaru da manufofi daban daban. Mahamman hanyoyin lafiyar jama’a, na farko hana cut,a cutar cutar. Lafiyar jama’a tana aiki ne don hana yaɗuwar cuta, rage yawan cututtuka da ba za a iya hana su ba, kamarr su cuwon sikari da ciwon zuciya da kuma inganta shirye-shiryen allura rigafi don kare mutane daga cututtka, za a iya hana su. Na biyu inganta lafiya, wannan yana haɗe da ilimantarwa da jama’a game da kyawawan ɗali’un lafiya kamar cin abinci mai kyau, motsa jiki lafiya da hankali. Da kuma gujewa ɗabi’u masu haɗari kamar shan taba ko shan, giya fiye da kima. Na uku lafiyar muhalli, tabbatar da lafyar ruwa iska da yanyin rayuwa mai lafiya dan kaucewa haɗari, lafiya da dake alaƙa da gurɓata muhalli da yanayin da bas a da lafiya.

Mene ne bambanci tsakanin cutar pendemic da pandemic? Dukkan pandemic da pendemic suna nufin yaɗuwar cuta masu saurin yaɗuwa, amma suna da bambanci ne, a cikin sakamakon da yawan wuraren da suka shafa. Pendemic na nufin yaɗuwar cuta wanda ta shafi yawan mutane a cikin yanki ko al'umma guda a cikin lokaci ƙanƙani. Yaɗuwa tana iya kasancewa ate, a takamaiman wuri kamar ƙasa ko wani yanki na ƙasa. Daren na faruwa ne cikin lokaci da sabon irin ƙwayoyin cuta da suka bayyana, ko lokacin da cuta ta yi yaɗo fiye da yadda aka saba cikin al'umma. Pandemic na nufin ehh, pandemic da ta yaɗu a ƙasashe da yawa, ko Nahiyoyi na shafi yawan jama'a na duniya. Wannan na nufin yaɗuwar cuta mai faɗi wanda ta wuce iyakar ƙasashe, kuma tana iya zama babban damuwa ga lafiyar jama'a a duniya. Pandemic yana yawan, yawanci yana nufin, sabuwar cuta da mutane ba su sa, ba sa da issashiyar kariya ko rigakafi wanda haka na ƙara yawan kamuwa da cutar.

Ranan lafiyan duniya ta 2014 ta maida hankali kan cututtukan dake yaɗu ta hanyar masu watsuwa, inda aka jaddada buƙatan ɗaukan matakan rigakafi da kula da cututtukan dake yaɗuwa ta hannun kwari da dabbobi kaman sauro jandila da kuma kwaro. Taken ranan lafiyar duniya na 2014 shi ne cututtukan dake yaɗuwa ta masu watsawa, ƙananan cizo da babban barazana, cututtukan dake yaɗuwa ta masu yaɗawa suna nufin cututtukan da ake yaɗa su ne ta hanyan kwari dabbobi dake ɗauke da kwayoyin cuta kamar becteria, kwayoyin cuta wanda ke watsar da da su zuwa ga mutane wannan cututtukan suna yaɗuwa sosai musamman a cikin yankuna. Mahimmancin rigakafi ranan lafiya ta duniya ta dubu ɓiyu da sha huɗu ta bayyana mahimmancin ɗaukan matakan rigakari da magunguna na kare kai daga wannan barazana ta masu watsawa muanman a cikin yankunan da cututtukan suke yaɗuwa sosai, taimakon ilmantan da jama’a dame da hanyoyin gujewa kamuwa da cututtukan dake yaɗuwa ta masu yaɗawa yana matuƙar mahimmanci wajen rage yaɗuwansu.

me ya sa muke tari tari yana daga cikin yanayin jiki da kare kai wanda ke taimakawa wajan tsarkake hanyoyin numfashi daga abubuwan masu gurɓata kamar ƙura hanci su hayaƙi ko kuma ƙwayoyin cuta kamar bacteria da ƙwayoyin cuta tari na taimakawa wajan hana waɗannan abubuwan shiga hunhu wanda zai iya haifar da matsaloli na lafiya ko kamuwa da cuta dalilan tari tsarkake wa daga abubuwan masu gurɓata tari yana taimakawa wajan cire abubuwa da suka shiga cikin numfashi kamar ƙura hayaƙi ko hancin su ciwon hunhu tari yana iya zama alamar cututtuka a cikin hanyoyin numfashi kamar mura zazzaɓin mura na uku abubuwa da ke haifar da algea kamar folit da kuma dabbobi kamar kuliyoyi ko kuma karnuka na iya haifar da tari fatar huhu ko matsaloli na jiki tari na iya zama alamar wasu matsalolin lafiya kamar asma ko ciwon huhu

Wannan wata ƙwayar cuta ce dake haifar da cutuka acikin tsarin numfashi, ƙwayar cutar ita ta haifar da wannan ƙwayar cutar ta duniya. Ana yaɗa ta ne ta hanyar ruwan numfashi daga mutum dake ɗauke da ita cutar, wanda ke tari, amai ko Magana. Alamomin wannan cutar sun haɗa da; na farko zazzaɓi, na biyu tari, na uku wahalan numfashi, na huɗu gajiya. Cutar na iya zama mai sauƙi ko kuma ta zama mai tsanani, kuma a wasu lokutan na iya haifar da mutuwa musamman ga manya ko waɗanda ke da wasu matsalolin lafiya. Wannan cutar tana da riga kafi kamar haka; sanya takunkumin fuska, wanke hannu akai-akai, tazarar zamantakewa. Allurar rigakafi; an haɓaka allurar rigakafi don kare mutane daga kamuwa da wannan cutar mai tsanani, kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen daƙile yaɗuwar cutar a duniya. A taƙaice wannan cut, wannan ƙwayar cutar ce ta yaɗu sosai a duniya, amma matakan rigakafin da allurar da allurar rigakafin suna taimakawa wajen daƙile yaɗuwan ta.

Abubuwan da ya kamata ka sani game da wannan cutar, wannan cuta me tsanani ne da take haifar da kwayan cutan wadda ke shafan mutane, masu dabbobi kamar biri da jemage wannan cutan tana yawan mutuwa maiyawa, idan ba a kula da ita yanda ya kamata ba ta yadda wannan cutan ke yaɗuwa wannan cutan tana yaɗuwa ne ta hanyan saduwa kaitsaye da wani jiki, jini safa jufa a mai kuzari da maniyi wanda mutun me ɗauke da cutan ya fitar ko ya ka yarda aka yi anfani da su kaman allura. Haka nan cutan na yaɗuwa daga dabbobi zuwa mutane ta hanyar saduwa da ruwan jiki, tabbas da ake aiki da ita musanman daga jemage, alamomin wannan cutan sun haɗa da zazzaɓi da sanyin jiki, ciwo me tsanani. Akwai ciwo a tsokoki, rauni ko gajiya, amai da fitsari, ciwon jiki na ciki a wasu lokuttan, lokacin ɗaukan cutan da lokacin da aka kamu da cutan har zuwa lokacin da alamomi suka fara bayyana yana ɗaukan kwanaki biyu zuwa mako ɗaya, magani ba a sama maganin wannan cutan ba, na musamman ba sai dai ana ba da kulawar jiki wanda ya haɗa da shawara, hawan iska da kuma magance wasu matsalolin don taimakawa wajen warkewa.

Idan akwai yawan zuban jini mai haɗari ko babu wani na’ura da aka tanaza za ka iya yin na’ura me anfani da kayan da ake da su ga yanda kake yin haka, ga yanda ake buƙata kane ma yadi ko bandeji me faɗin inci biyu ko uku, kaman hannu da riga ko zannuwa ko wani abu me ƙarfi don jijuwa kamar sanda, alƙalami ko sandar ƙarfe, wani abu don ɗaura ko riƙe wa kamar igiya zoben takalmi ko wani yadi me ƙarfi. Matakai don yin na’ura na wucingadi, na farko sanya na’ura, ka sanya yadi ko bandeji don kusan inci uku zuwa huɗu sama da wurin da jinin yake zuba, bari ya zama cikin jikinka kuma ka da ka kasance cikin haɗin gwiwa, kuma ka da ka ɗaura hannu da ƙafa. Na biyu zagaye da yadin ko bandeji, zagaye yadin ko bandejin sosai a jikin wanda ke zubar da jini, yadin ya kamata ya zama me faɗi don rarraba matsanon ba akan wajen raunukan, na uku sanya wani abu me ƙafa masa nonba, sanya sanda ko wani abu me ƙarfi a saman yadin wannan abu mai taimakawa wajen jijiya ya ƙara masa nonba don dakatar da zuban jinin.

Ga matakan da ake bi domin sanya wannan na’u’ran: Na farko shirya kayan aiki, tattara duka kayan aikin da ake buƙata, a tabbatar da cewa wannan na’uran tana cikin murfi mai tsafta. Na biyu wanke hannu, ka wanke hannunka da kyau kafin fara aiki. Na uku bayyana aiki ga marar lafiya, bayyanawa mara lafiya yanda za a yi aikin da kuma neman amincewar su. Na huɗu dora, ɗora wannan na’u’rar akan hannun da, hannu ko wuri mai kyau a tsakanin inci huɗu zuwa shidda daga wurin da za a saka wannan na’u’rar. Ka roƙi mara lafiya ya buɗe hannun ya rufe don su taimakawa ganin jijiyoyin, na biyar tsaftace wurin da za ka saka wannan na’uran; wanke wurin da za ka saka wannan na’u’ran da sabulu ko wani sinadari ka barshi ya bushe. Na shidda saka wannan na’urar; kafin ka saka wannan na’urar ana buƙatan ka saka safan hannu domin kare lafiya. Riƙe wannan na’uran a ƙasurwan sha-biyar zuwa talatin decrees tare da cikin hagu yana fuskantan sama, da hannunka ɗaya riƙe fata ko jijiyoyin da don ƙarfafa su, saka wannan na’uran cikin jijiyoyin da aka zaɓa, a hankali har sai an shigar da cikin jijiyoyi. Lokacin da aka samu jini acikin wannan na’uran za ka iya ci-gaba da sanya wannan IV.

Ilimin dandazon tsakar jijiyoyi, tsarin jiki da hanyoyin horarwa. Dandazon tsokar jiki yanada matuƙar mahimmanci wajen inganta motsi, kariya daga rauni da kuma inganta aikin yi motsa jiki. Labarai yadda rsarin jijiyoyi yake da kuma hanyoyin horarwa dan inganta dandazo. Tsarin jiki na jijiyoyi tsarin jiki na jijiyoyi sunada hanyoyi guda uku ke bayyanane a kafa. Na farko wannan tsokar tanada rassa guda biyu babbar rassa da kuma ƙarama. Na biyu wannan tsoka tana cikin tsakiya kuma tana kaho da guiwa. Ta uku wannan tsoka tana cikin tsaki tana kewayen ƙaho da kuma guiwa wannan kungiyoyin tsokoki suna da aiki Kaman haka. Na farko motsa guiwa daga guiwa. Na biyu faɗa da baya motsa ƙafa zuwa baya. Na uku ƙarfafa da danne daidaitawa taiakawa wajen tafiya, gudu, tsalle tsalle. Mayesa dandazon tsokar ciki yake da mahimmanci? Na farko kariya daga rauni idan tsokar jijiyoyi sunyi rauni zai iyya haifar dajin ciwon tsokan musamman aikace aikace masu rauni Kaman gudu ko tsalle tsalle. na biyu tsarin jiki da aiki tsokar jijiyoyi mai tauri na iyya shafar yanayin jiki da kuma haifar da matsaloli da baya.